Eya amuna woye chiro chinotodadisa peya kuona ndombi dzedu dzeirapa kuona ndombi dzedu dzine fundo yepaderadera dzeidetsere anhu arimumakanya ngedzimweni ndau dzakatenderera ngatiendese vanasikana vedu kuzvikora arumbe afunde .

Zvitenda zvinotyisa zviriyo, zvitenda zvinotishaishire mwiiri yedu zviriyo. Zvinode kuti munhu wese afunde. Akaziye zvirwere izvi unonga aapandau yakanaka yekuziye kuti unodini kana chitenda chasvika.

Kakurutu kemene vanoziye zvemagomboti vanofishe ruzivo ngekuti vanenge veitsvake mare. Asi nyamushi uno zvabanaka ngekuti kwane fundo dzepajekerere dzinobetsere vese unezvirwere. Kuti vantu vobetserekana sei eifundiswa pajekerere kuti abetserane kuti timhoryoke.

Zvirwere zvakawanda zvinouya pakati pedu kana tisina utsanana. Zvinode kuti tigeze nyara, teigeze mwiri, teigeza nehembe dzedu kuti ndau dzedu dzetinogara dzigare dzakahlamburuka.

Zvimweni zvitenda zvinobaauraye munhu yaamho zvinotode kuti upfeke mwiri weshe kudxoka zvoite kuti zvisapararira nemwiri wako kana kuti zvisakuurayawo kunyazi weishandemwo muutano umwu ngatikurudzirane kupfeke hembe dzinoite kuti zvirwere izvi zvisaa.

Eya chakanaka chirocho chekuti antu eutano anohambire mumakanyi eigare pashi eitaura naanamai edu naanatete eiafundisa kuti utsanana hunodayi, kurya kunodayi kuitire kuti mwiri yavo imhoryoke, yavo nevana vavo nevazukuru.

Mazuva ano anyamashi hazvichatenderwi kuti anhu amwe mvura inobva mumakandwa kana muzvitsime zvisikazi kuakirirwa. Nekuti mvurayo inokonzere mudherye. Anhu eshe arimumabuya akakuvara ngemudherye. Zvinonesa kuti zvirwere zvemvura...

Anhu eshe anorwara nendxondo anode kutobetserwa ndisu. Ngatibatsirei vanhu ivoma ngekuti dzimweni nguva vanopfure vanhu nemapuhwe, dzimweni nguva vanochaye vabereki vavo, dzimweni nguva vanowire mudhamu nezvimweni zvakasiyana siyana. Inguva ino yekuti tirumbe tibetsere vanhu ava pasi tendere.

Munhu weshe uri kurwara ngendhxondo unode kudetsererwa kakurutu, unokona kukanda mapuwe, nguwa imweni unokaruka kuchaya abereki. Tinode kuti tidetsere, amweni anode kutaurwa nawo zvichida anochicha asi kakurutu ngatiite aende kudzimbatso dzaanorapwa anopuwa mapilizi ezvimweni zvakadaro.

Kurwara ngengondo akusingori kurumba ngepato, weidedzere zviro zveusingaoni asi kuti kurwara ngengondo, inyaya yekufunge zviro zvimweni zveusingakwanise kuita, nyaya yekushungurudzwa, inyaya yekusagara zvakanaka pamhatso pako nehama dzako neamweni akakutenderedza, zveshe izvi zvinoda kudetserwa kuti utano hwako hupetuke pandau.

Mumakrinika edu nezvibhehlera munemudziyo yakanaka yaamho inogwarira tsvina dzese dzingadani dzichiraswa dzinohamba ngema vhiri dzichitenderera kuitira kuti ndau idzi dzigare dzakahlamburuka

Gwinyiso remene kuti muzvibhedhleya mwedumwo nekumakirinika munode kuti munge mune utsanana hwepadera dera, antu eshe anosisirwe kugeze nyara dzawo eishandise humuchinihwo hunodonhedzere mumaoko humvura mvura kuitira kuti maoko nezvimweni zveshe zvinge zvakahlamburuka.

Kirinika nezvibhedhleya indau dzinokosha muupenyu indau dzinohwaririrwa ngeantu akurutu paanoendeyo kuti apfeke zvivharamuromo nekuti ngeumweni mukuwo kunonga kuine zvirwere zviri kupararira ngembepo, igwinyiso tinokurudzira antu kuti arambe achienda eindohloyiwa.

Zvibhehlera zvedu nemakirinika indau dzakanaka yamho munhu weshe unosisire kuti aende kundau idzona nguwa nenguwa kuitire kuti madhokodheya nanamukoti atidetsere kuone zvirwere zvinonga zvirikuuye mumwiri ngekuti patinokura mwiri unoramba weienda wechiremba tode kuti tidetserwe.

Muntu weshe wakasisira kuziya ngezveutano. Zveibate mwiri wake kuti unogara wakati wekee kuchena. Dzeibata pfungwa dzake kuti dzigare dzakati mhoryo. Zveibate zviro zvaanoshandisa nguwa nenguwa. Zveibate ukama hwake nevamweni vaanoshandidzana navo. Zveibate zviro zvakawanda muupenyu hwake.

Ndau dzedu dzeshe dzatinogara ,dzinogara dzakahlamburuka kana tiine fundo yezveutano. Muiri yedu inogoara yakamhoroka kana tiine fundo yezveutano. Zvatinorya zvedu zvinogutsa muiri netsinga kana tiine fundo yezveutano. Nemvura yatinomwa inodetsera.

Chiro chakabanaka yaambo, kuti madhodha makuru, sharuka anohamba eipinde mumuganga. Eireketera naantu kureketa neantu kuchenjedzana nenyaya yezviyavo zvingadai zviri kuuya nezvichauya. Kuchenjedza antu kuti agare akati nzee kwangwa.

Ana mai eshe anoende kuzvibhedhlera nemakirinika kobare ana, anosisirwe kupuwe zveshe zvaanoda, rudo nemari nechikafu chaanoda kuti arye nekuti ari kuite basa guru remene rekuunze anhu munyika. Anobetsere nyika kuti iyende mberi.

Izvizvi uno munhu ukando dzake mumakanyi umu nemumadhorobha umu ukandoti mude neapa ukati hambe hambe wobuda neapa wotoona iya wapachibheleya ukadei kudai wadzaka apa watokwira apa watopakirinika indau dzakatinakira ngatihambe tiende kumakirinika nekuzvibhehleya indau dzinotibatsire mwiri yedu kuti imhoryoke.

Zvibhedhlera zvedu nemakirinika indau dzakabaanaka yamho. Indau dzatinosisire kuenda nguwa ngenguwa zvichienderana nemazera edu kuitire kuti tihloiwe teipenywa kuti zvakadini pamwiripo ngekuti hatinokura zvino mwiri unoramba weienda weiremba. Zvode anachiremba kuti atidetsere.

Makirinika edu nezvibhedhleya indau dzakatinakira yambo, antu ese anokurudzirwa kusununguka kuende ikweyo chero anei chiro chinomunesa unoonekwa neantu anomudetsera, aisi nguwa yeshe yaunopuwe jekuseni imweni nguwa unopuwe mazwi mashoko wopurutana wotodetsereka.

Zvibhehlera zvedu nemakirinika indau dzakanaka yaamho, dzakakosha kuitire kuti dzinotidetsere pafundo, dzinotidetsere kurapwa pane zviyaiyo zvingadai zveinesa munyama yedu. Nguwa zhinji nyama inopanda asi makiriniki edu nezvibhehlera ndiko kwatinodetserwa.

Makirinika edu nezvibhedhlera zvedu nembatso dzinotengesa mutombo hindawo dzinosisirwe kunge dzakashamburuka hindawo dzinosisirwe kunge dzichibetsera anhu nguva nenguva hindawo dzinosisirwe kusakonye misiwo yawo kune anhu awuye kuda kuzobetserwa ngatirambe.....

Mhatso dzinotengesa mitombo nemakirinika nezvibhedhlera, indau dzeutano. Indau dzakasisirwe kuti tinge teienda teihloyiwa teipangidzirwe zvetinosisire kuita nguva nenguva mundaramo yedu.

Antu eshe anorwara negomarara, nezvimweni zvirwere zvakade kugwinya kudaro zvinotwisa antu, anoda kupiwe rudo. Anode kupuwe rudo rwakadzama kuitire kuti akwanise kukurira zviyayozvo. Ikurudziro inouya kwatiri kuti ngativape rudo nguwa jeshe.

Munhu veshe kana eikura muviri vake unoenda veiremba veiremba ngekuti kukura kunoite kuti mwiri nyama dzawo dzirambe dzeiremba dzisisasadi kuite zviro zvinorema nezvinorwadza . Chiro chakanaka kupe rudo kune vanhu varikurwara hatirambe teikurudzira

Zvirwere chegomarara chirwere chingawuye pamazamu, chirwere chegomarara chinogona kubate mukati mentani ,dzimweni nguva mukati memutsipa .Dzimweni nguva hatichiwoni chinowuya chakanyarara asi zveshe izvi mitombo iriyo inopisha ,nekudaro ngatirumbe.

Eya chirwere cheshuka chirwere chakapararira munanhu akawanda yaamho asi chirwere chinokone kukasira kugadziriswa. Dzimweni nguwa muntu unotopuwa naiti yake eyizvibaya ega kuti chidzakire kuti shuka iyona idzakire. Ngatirumbe tirambe teishande nemadhokodheya edu anotidetseredza .

Pasi rese tenderere akuna munhu uchatame mutombo, akuna munhu uchatame mvura yekumwa, akuna munhu uchatame rubatsiro kana ayende pamakirinika ngekuti igwinyiso kuti anhu alawirirana pashitendere kuti muntu weshe uchadetserwa zvakanaka.

Pane muimbi ane mukurumbira waidaidzwe kuzi Bob Marley wakabatwa negomarara pashi petsoka ,pashi petsoka panokone kubatwa nenhenda dzakadaro dzeikwira nemwiri ,chiro chakanaka yaamho kuti kana waze kutsunatsuna worumba kuchibhehleya wodetserwa ngemadhokodheya nyamushi uno.

Kupfeke mbasha dzinodziirira zvirwere zvingangodai zveiuya ngemhepo, zvingangodai zveibva pasi. Zvingangodai zveibva kune amweni antu . Chiro chakanaka yaamho. Muutano chiro chinofanirwa kuitwa ngeantu eshe anoshanda muutano. Ndinobonga.

Mbatso dzekuhloyera zvitenda, zvingadayi zviri mukati mwengazi, zvingadayi zviri mukati mwegararwa, zvingadayi zviri mumvura inobuda mumwiri, dzabaawanda dziri kushandiswa nyika yeshe pashi tenderere ,ngatirumbe tidetserane nana dhokodheya edu.

Mbatso dzinoshandiswe kuhloya zvitenda zviri pakati pevantu, mbatso dzakatinakira yamho, ngekuti zvirwere zvinobatwa mungazi, makararwa nemvura ingangodani iri mumwiri nezvimweni, ngatienderere mberi teyishanda nemadhokodheya edu nana mukoti.

Eya amunawee mumhatso dzedumwo ngatishandise mvura yakachena isina hutachiwana. Mvura yakachena mutombo. Inorape mwiri. Mvura yakachena inoshandiswa muzvibhedhlera mwedu nemumakirinika kuitire kuti munhu weshe unonga auye kurapwa, unokono kupuwa mvurayo.

Mbatso dzekuhloyera zvitenda dzabawanda mazuvaano hurumende yaendesa kundau dzakasiyana siyana ngatiende negararwa, nengazi dzedu nemvura inobude mumwiiri yohloyewa tidetsereke.

Ndau dzedu dzekuhloyera zvitenda, indau dzakanaka yamo. Ikurudziro yatinopa kuvanhu kuti vayende nemakararwa avo, dzimweni nguva nengazi, dzimweni nguva nemvura, dzimweni nguva nemate chayiwo, ese anoyenda ononingiswa imona , kuyitire kuti zviyayo zvigadziriswe nenguwa.

Mbatso dzine muchini inoshandiswa kuhloya zvitenda zvingadai zviri pakati pedu dziri kuakwa nehurumende mumadhorobha nemumakanyi mese mwatiri. Ngatitore mukana uno kuti tiendese makararwa edu, ngazi nezvimweni zvinodiwa kuti zvihloyiwe zvitenda zvirapike.

Mhatso dzinoningisa nekutsvakurudze zviyaiyo zvinodzimbe mwiri zviyaiyo zvinoite mwiri ipande dziriyo dzirikuakwa nehurumende kuita kudetsera antu pashi tenderere. Ngatiende tooshanda nemadhokodheya edu kuitira kuti utano hwedu hunake.

Anhu eshe echikadzi anoende koobare vana anosisirwe kuteerwa ngeamuna awo eidetserwe pamishando yese yaangade kudetserwa ngekuti rudo rwunoite kuti mhuri akure, nemwanawo wabarwa unodakara yaampho nendxondo dzake dzechibva dzaxakazika ngekuti abereki ake ya aripo eshe.

Madzimai edu eshe anonga aende koobare vana anosisirwe kupuwe rudo naanababa. Anababa anosisire kuteera kuoone kuti mudzimai waapari. Eiadetsera nezvaanoda, eiadetsera nekuape rudo. Kuitire kuti mwana akure mune zvakanaka.

Pamukuwo uno wanyamashi, madhokodheya edu anemichini yawo yakabanaka yamho, inovadetsera kuhloya, inoadetsere kuningise, zvirwere zvingadayi zviri munyama dzeanhu dzinouya kuzodetserwa, kumakirinika edu nezvibhedhleya, ngatibude takawanda.

Ngeumweni mukuwo madhokotera edu anoshandisa muchini yechizvino zvino kuitira kuti mushando yavo ikasike kuhambire mberi yeidetsera vantu. Kune michini yakawanda yakasiyana siyana yamwo iri kutidetsera kuhambise mushando. Ngatiendei mumakiriniki nekuzvibhedhlera .

Eya, michini yechiyungu yabazara yamho, yamumakirinika nekuzvibhedhlera zvedu, yakabasiyana-siyana yeshe inodetsera kuhloya, ngatiendeyi kuzvibhedhleya tisatya kuti akuna michini, iriyo ngatiende todetserwa, tinobonga yamho.

Tinobonga hurumende yakaunze michini muzvibhehlera zvedu nemakirinika imweni mibhedha inoite kuti anhu eirapwa anoanyanyisa kuata nemanhede kuitira madhokodheya nemakoti edu kuti anase kuona kuti chiinyi chinonesa, imweni midziyo inoshandiswe....

Zvadetsera kakurutu zvidziyo zvemadhokodeheya nanamukoti edu zvaakushandiswa mazuwa ano kudetsere kuhloya kudetsere anhu eshe angadai ane zvirwere zvinenge zveinesa zvinoite kuti mwiri yawo ipande ,ngatiende kuzvibhehleya toodetserwa.

Igwinyiso remene, kuti muzvipatara medu manemichini yechiyungu, inodakadze kuwona, inodetsere madhokodheya nanamukoti kuhloya. Ngatiyendese vana vedu kufundo yepadera dera, akwanisewo kuzoshandisa michini yakadayi, kuti nyika yedu ibudirire.

Kuzvibhehlera kwedu kwabaanaka mazuwa ano pane mibhedhu ine mavhiri inohamba kukasira kuhambise anhu, umweni munhu unoata nendanipo umweni unoata ngemanhede ,zveshe zvinondoita ngekuti madhokodheya aane mibhedhu iyoyi nezvimweni zvakawanda kudetsera anhu ,ngatiendei nehuwandu hwedu toorapwa.

Zvivhiti zviti neimweni michini yechingezi yabaareruse mushando yemadhokodheya nana mukoti neanhu eshe pashi jekerere zvinodakadza yaamho kupinde muchibhedhleya zvine muchini yakadaro nekuti autori mukuwo urimwo unenga watobuda.

Kuzvibhehleya zveshe kwane inodetsere madhokodheya nanamukoti kuhloya nekutohamba neanhu aya anenge asikalwanisi kuhamba ega, dzinoatwara dzeiaendesa pandau kuitire kuti mushando ureruke.

Ukahambe muzvibhehleya mwedu unosangane nemichini yechingezi inohloya yeidetsera madhokodheya nemakoti edu kuite mushando izvi zvinodetsere kuti mishando yawo ireruke ,madenda dangani angapera nemukuwo uno.

Utekwerede huno hwakabaawatinakira yaambho ngekuti muzvibhedhlera zvedu nemakirinika mushando wemadhokodheya nana mukoti wareruka ngekuti michiniyo inoshande kudetsera, pakuhloya nekuite zvimweni zvese zvingadiwa ngevakuru.

Ndian ungaiziya utekerede hunoda kuti abereki eshe tiape chisvare chekutumira majaha edu nentombi vaende kuchikora chepadera dera vaende kofunda, vafunda veizopetuke mumakanyi veitaurira vantu veshe nekudetsera vantu veshe muntaraunda hupenyu hwedu wohamba.

Hurumende yedu yakaisa michini muzvibhedhlera medu zvakatenderedza nyika zvabaadetsera kakurutu ngekuti michini iyi irikudetsera kunyaradza zviyaeyo zvinenge zviri munyama dzeanthu akati wandei, ngatiende kumakirinika kwedu nedzimweni ndau dzakadaro tibatsirwe timhoryoke.

Igwinyiso remene iriyo michini inoshandiswa nemadhokodheya edu echizvino zvino inoshandiswa kuhloya zvitenda zvinonga zviri mumwiri mwevanthu ngatirumbe toshanda ngemadhokodheya edu eitidetsera kuti timhoryoke nemukuo.

Mapilizi mutombo wakabanaka yaamho. Chikuru chemene ndechokuti mapilizi aundomwi eshe. Ane chipepa chinonge chirimubhokisi chinokombidza kuti hai unomwa mangani pakurutu kemene unomwa mangwanani masikati nemadeekoni nenguva inonga yakatarwa

Ngeimweni mikuwo azvidi kuramba uri mushango weitsvake mashakani ,ngekuhamba kuri kuite mukuwo zvaakuda kuti tirumbe teindotenga mitombo yechiyungu imweni inondozorwa miri, imweni inozorwa kuita mafuta, zveshe izvi zvinodetsera kuti tibvise pane zvinorwadza.

Akuna chitenda chisina mutombo, akuna chitenda pasi pezuva chisinga rapwi, ikurudziro inouya ngatiende kuzvibhedhlera kwedu tinopiwa mitombo inoendera nezvirwere zvatinenge tiinazvo zvakabaatotimirira yaamho ngatirumbe.

Imweni mitombo inouya yakaite mvura mvura kuitire kuti ikasike kuhamba nengazi, ikasike kuhamba nemwiri. Mvura yechi yungu mvura yechi zvino zvino yasiyana nemitombo yema shakani kuti iyi yaka penywa ika vhenekwa. Hatirumbe too tenge mutombo yechi zvino zvino.

Mitombo iriyo mumakanyi mumashango yataikaya kana tabatwa ngegosorwa asi pamukuwo uno watinorarama mitombo yechiyungu yazara mumataundi nemumadhorobha. Ngatirumbe totenga timwe yakapimwa.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka yambho ukapinde mumadhorobheni mweshe nemumataundi nedzimweni nharaunda dzakatenderedza nyika unotoona panotengeswa mitombo pakandobeurwe musiwo kuitira kuti antu auye atenge chero nguva yavasvika zvakabanaka eya.

Mitombo yedu yechizvino zvino inobairapa zvemene mene ngekuti inouya yakapimwa .Imweni norapa murenje , imweni inorapa nze-e imweni inorapa misoro inopanda zveienderana zvichidaro. Ngatirumbe tinotenga tigare nayo mumhatso kuitira ramangwana.

Mitombo yechiyungu mitombo yechizvino-zvino haisindiri yevantu vakuru basi. Yaana mitombo yaana iripo mitombo yamaphirizi mitombo yakaita mvura-mvura. Ana anopiva ane chipimo vomwa votodakadza nekuti mune huchi huri mukati hunoite kuti hutapirire mwana eirapwa.

Mitombo yechiyungu, yabaawanda yaamho. Antu eshe anokurudzirwa kuti aende kotenga mumbatso dzinotengese mitombo, tisina zvinotyisa. Hurumende yadetsera kuti mitengo ihanirike, ngatirumbe tiende.

Pamukuwo uno watiri kurarama hapana chiyayoyo chisina mutombo. Mitombo iriyo mumphatso dzinotengese mitombo ngatibude neuwandu hwedu tiyende totenge mitombo yave kuhanirika zviri nani akuna unotama tinobonga yampho.

Mitombo yawanda mazuva ano, imweni aisi yegwinyiso , imweni ngeyekunyepa ,pakude muntu kuti aerenge eishanda nadhokoteya wake namukoti kuitira kuti asashaishirwe mitombo yake .

Mazuwa ano etinorarama, mazuwa ano emahlobo antu anokona kubatwa ngemundani. Anokona kubatwa ngemundani eichaya. .gatirumbe tootenga mitombo iriyo mimhatso dzinotengesa mitombo. Iriyo mitombo inobati dherye, inobati mundani musarumba. Ngatirumba mitengo yakuhanirika.

Mapilizi mitombo yatakupuwa mazuwano yechiyungu muntu akabatwa ngesoro reipanda unondorumba otenge kuchimbatso chotengese mutombo otomwa dzinani nguwa unomwa mangwanani, masikati kana madekoni zvotopera.

Muntu unokone kurwara ngebesha. Unokone kurwara ngezviro zvemukati mwemiro, unokone kuende kumhatso dzinotengese mitombo yechizvino zvino wototenga wotopuwe chipimo chacho kwaakutodurura zvatopera.

Nguva ino yatiri kurarama dziriyo mbatso dzinongwarire antu varikurwara ngendxondo. Dzimweni nguva muntu arikurwara nendxondo anoda kuona umweni vaanotaura naye. Kuti amubetsere padambudziko rake. Akando mutaurira nyaya iye vobetserwa zvinonga zvatopera, dzimweni nguva unondode shamwari yekuhamba nayo.

Ana eshe intaka yatakapiwa namusikavantu . Ngatitore ana edu teiendese kuzvibhedhlera nema kirinika teisangana nemadhokodheya nanamukoti vanefundo yepadera dera vanoita kuti varape zvitenda zvingadai zviripakati pedu.

Mazuwa edu anyamashi ndumure dzedu dzinokonawo kunge dzine zviyayo zvinonesa zvinotore antu ane mwoyo yakadzama ane mwoyo mirefu kuti adetsere wana awa ngekuape mitombo inoite kuti hutano hwawo humhohloke

Chiro chinoyemurika, chiro chinobakurudzirwa yaemho kuti pashi reshe tenderere, muntu weshe unofanire kuziye zveutano, kuti aziye chaanorya, kuti amwe mvura yakachena, kuti aende kuchikora, kuti akone kubetsereka kana ane zviro zvinomunesa mundxondo dzake. Chiro chakabanaka yaemho Ngatiende mberi, tibatane nefundo yakanake kudai.

Panguwa ino yendaramo yedu madhokodheya edu naanamukoti anemidziyi yavo inoiswa paditi kunyazwi veiteerera matakire emwoyo yedu zveshe izvozvo vaakuzvikona ngatikurudzire majaha edu nendombi dxiende kuzvikora zvepaderapo zvitenda koobata fundo iyi zvopetuka nayo.

Antu eshe anoshande kuutano akasisirwe kugara akati miviri yavo mhoryo, vakasisirwe kugare veyigeza nemhando yepamusoro ,veyikone kushanda nechivhiti-vhiti nguwa diki -diki inenge yauya nganorwaa aah mushando mukuru wemene. Mwari ashande nawo mune zvakanaka.

Chiro chakanaka yaambo kufarire mburi yako, kude vana vako, kude mudzimai wako, weioneke pambatsoo ngenguva, usingatyayi ana, chiro chakanaka chinopa utano ngokuti rudo rwakadzama hunodetsera muntu weshe kuti nxondo dzake dzitsakazike.

Anhu eshe anoshande muutano anosisirwe kunge akafunda fundo yepaderadera kuitire kuti akone kushanda neanhu anouya ,anhu anorwara ,amweni anoperekedza amweni zveindodaro ,anhu anokone anofana kukone kushekerera ,kunyemwerera kuitire kuti zvihambike basa rifambe

Mphatso dzinotengese mitombo yechiyungu yechizvino-zvino dzakabaahlamburuka kwemene-mene, mitombo yacho yakanakahe yakapimwa yakagare muzvibhokisi emuzvigubhura zvinodakadze kuona mumadziso, ngatisimuke tootenga tigadzikewo mumphatso dzedu teitiire kuti tigare takadaro.

Mitombo inodetsere muntu weshe, ingaa nyaya yemadziso anotsuna, ingaa nyaya yemundani munotsuna-tsuna, ingaa nyaya yemusana unopanda, dzeshe mitomboyo yayo ngatirumbe tiende kumbatso dzinotengesa mitombo, titenge nokuti mitengo yacho yakuhanirika.

Munhu ukahambire mumadhorobha mwedu unotozviona zvibandera zvakanyora zvinonga zveikombedze kuti mhatso dzemitombo dziri apo, zvinokombedzahe kuti kwasare mumango wakadini waungade kuhamba, chiro chakanaka kuti tinoona mabandera, mabandera anodetsere kuti munhu aziye asarashika kwaanoenda.

Mhatso dzinotenegese mitombo yechiyungu neyo yechindau yakaba yawanda, asi chikurutu chirikuitika ngechekuti mbatso dzi adzikasiki kukonye misuwo dzinoramba dzaka beura kusvika nguwa, kusvika mangwani dzakadaro, ukandosvikapo, chero nguwa yawasvika , unodetserwa unokone kuone mutombo wako.

Chiro chakana yamho kujekesa kuise mabandera mupato , anoreketa eibhuya nekukombedze kunonga kune zvitoro zvirikutengese mitombo , kana kune zviri zvibhedhlera nemakirinika chiro chakabanaka munhu akaerenga arashiki unobatoteeranekuti mumango wacho wakanyorwapo unotoona emene.

Kunyangwe mbatso dzinotengesa mitombo dzawanda muntu weshe unosisirwe kuti atore mukuwo eiona eiongorora kuti aziye kuti mutombo uyu ndewemene mene zvakanaka kushanda nadhokodheya nanamukoti kuti utenge mutombo wemene.

Pamukuwo uno wandinoreketabatso dzinotenge mitombo yechiyungu neyedu yechindau dzabazara dzamuberere , mumataundi nemadhorobha atinogara, ikurudziro inouye kune anhu eshe kuti ngatirumbe tiende wodetsereka wodetsereka ngemukuwo.

Muntu weshe unosisirwe kuhamba eimbopinde mumbatso dzinotengese mitombo nekuti mitombo irimwo yakagadzirwa ngeunyanzvi, imweni inodetsere mirenje, imweni inodetsere misoro inopanda, imweni inodetsere tsinga dzemene, imweni inoshandiswa ngeana ngatirumbe totenga tigare nemitombo iyi.

Mbatso dzinotengese mitombo imbatso dzakatinakira imbatso dzawanda dzatekeshera mweshe mwatinogara mumataundi umwu. Nemumabuya mwatinobva ngatiende totenge mitombo nenguva yakatarwa.

Mbatso dzinotengese mitombo inodetsera antu eshe pasi tenderere nemunyika muno adzichandotemgesi mitombo yechiyungu basi neyedu yechindau irimwo mukapindemwo munotoone mupepe, munotoone mutsungunu , munotoona mupfuta, munotoonawo muringa zveshe zvinenge zvakaiswa mumabhotoro mwekuti kunotenga.

Tinobonga yaamho hurumende inogwedeire ichidzaka pashi pane vantu ichiparidzire vhangeri reutano kufundiswe muntu wese asi mumuganga, kufundise muntu wese uri kubva mumabadana. Chiro chakanaka chatinokudza, tinokudza Musikavantu nenyaya yakanaka kudai, isoko riri munzee.

Kufundiswe pajekerere nenyaya dzeutana kwakabanaka maningi , munokone kuuya ngeana eitobaiwe majekiseni , kuitire kudzivirira zvirwere zvinobate mirenje yavo , zvinobate miri yavo nezvimweni zvakadaro ngatibude nevana tiende navo tofunda kujekerere tibastirwe detserwe.

Chiro chakanaka yaamho kuti anhu anofundiswe pajekerere akawanda. Chiro chakanaka ngekuti mazano anobve kwakawanda munyika yeshe eiuya echihamba eichenjedza vanhu maererano nematenda angauya nearikuuya togara takati nzee kwangwa kuitire kuziva.

Chiro chakanaka yaambo kufundise antu pajekerere nezveutano, utano hwunobate zvekubereka utano hunobate zvekuronge mhuri utano hwunobate zvezvitenda zvaparadze nyika shuramatongo tinobonga yaambo neruzivo rwakadayi .

Ngeumweni mukuwo ,kufundiswa pajekerere chiro chakabanaka yaamho. Ngekuti unokone kutorwe ngazi pasina muduso waunobvisa. Dzimweni nguwa munokone kubviswa tsanga dzirimumaziso ,pasina mari yaunobvisa. Dzimweni nguva munokone kupuwa zvekurya pasina mari yaunobvisa .Chiro chakanaka ,ngatiende pajekerere toofunda.

Fundo dzepajekerere dzakabanaka yambo, ifundo dzinotore muntu weshe kubva muganga ngatiende takawanda todetserwa ngekuti mukuwanda kwedu ndokupera kwezviyayo zvingadai zviripakati pedu.

Rudo chiro chakanaka yaampho, anthu vanosisire kudanana, vanosisirahe kufunda, kuti vaziye kuti zvakamira sei? Panyaya dzepabonde, zvirwere zvepabonde, hosha dzepabonde, mikhuhlani ingaabata, kuitira kuti ukama hwawo, huhambire mberi murunyararo.

Utano pakubara hunode kuti hunge hwakangwarirwa zvemenemene ngekuti inyaya huru ayisi nyaya yedambe, inode kuti mitombo yese inge iripanzvimbo kuitire kuti panoponwe vana, vanamai vano kwanise kupiwa mitombo yawo nezveshe zvavanoda kuitire kuti utano hwavo hupetuke pandau.

Kuti ndaramo yedu iyenderere mberi muntu unosisirwe kurya katatu pazuwa. Mangwanani , masikati nemadeekoni asi unosisire kurye zviro zvinoake mwiri zvinoite madima , zvoita kunga bhinzi, magogoya , madhumbe nezvimweni zvakadaro zvinoake mwiri

Fundo yezve pabonde nefundo yekuronge mhuri, zviro zvakanaka yaamboo, zvakasisire kuti muntu weshe ange achizviziyaa, Ngatiyendeee kuzvibhadhlera kwedu todetserwaa ngeruzivo. Anotodetsera kuite kuti mhuri dzedu dzinge dziri mhuri dzakarongekaa dziri mugwaraa.

Igwinyiso remene kuti majaha edu nendombi anhu anode kuti arambe eifunda eiziya zvese zveutano hungaa utano hwepabonde hungaa hutano hwezviro zvekurya hungaa utano hwezvimweni zvinodaro asi chiro chakanaka kuti anhu aungane eifunda kuti upenyu humhoryoke.

Ndombi nemajaha vari murudo, chiro chakabaanaka nekuti rudo runorapa. Kana mudzimai eipuwa rudo zvinofadza. Kana mwamuna eipuwa rudo zvinofadza. Chiro chakanaka kuti ndombi dzedu nemajaha varoorane veigare murugare pasina kuchayana, pasina zvibhakera.

Igwinyiso remene kuti anhu anoita mitambo yakawanda wanda yakasiya, amweni anorumba, amweni anorumba nemovha, amweni anorumba mangwanani ega ega, asi mukudaroko mune mitombo yaanodetserana nayo iriyo kumbatso dzinotengesa mitombo, imweni ngeyekuzore mwiri, imweni vanokone kumwa zvichindoenda zvakadaro zvichienderana neku.

Akuna muntu uchaite mitambo yake yakasiyana siyana eikorere kuone mitombo inorape tsinga inorape mirenje inorepe mwiri inopanda mitombo yese iriyo inodetsera yaambo kuti mwiri imhoryoke panguwa yematambudziko akadai mumitambo.

Iya, mwayizviziya ere kuti mvura ukayitama mumwiri wako unoshatirwa, mvura ukayitama soro rinopanda, mvura ukayitama itsvo dzinochema dziri mundani, mvura ukayitama mwiri wako weshe awumiri zvakanaka, ngatirumbe timwe mvura mazuwaeshe.

Mitombo yeantu anoite mitambo kana anika kana avhunike murenje kana adini iriyo inoite kunga yekuzora mwiri , imweni inoite kunga yekumwa , imweni yakaita kunga yekukwizhire pandau inonga yeinesa zvichindosiyanasiyana nekuti unonga eidei muntu wakona.

Kana muntu eiite zvemitambo yakawanda-wanda, unosisirwe kurwe murivo, ndimu, mahombo, madhumbe nezvimweni zvakadaro zvinoake mwiri. Kuitire kuti nyama dzake dzitekezeke, nyama dzake dzimhoryoke akwanise akone kurumba nekuita zveshe zvaangada.

Munhu weshe unosisire kutatamure mwiri yake, mangwanani nemanheru kuitire kuti irambe yakagwinya. Nedzinhani nguva inorwadza asi mitombo iriyo ngatirumbe totenga. Kana tsinga dzatatamuka tinawo mapirizi anoite kuti zvidzoke pandau.

Mvura mutombo vakanaka yaambo inoshandoswa peshe patinpokwanisa kunyanya kakurutu kune vantu varikutambe mitambo yakasiyana-siyana. Akanika akashongooreka unotoisire mvura kazhinji kutanga kuitire kuti zvisaramba zveiite zveizvimba.

Kuti muntu akasire apona ,zvibhehlera zvedu zvaane zvivhitivhiti zvinodzihambira neimweni nguwa, neimweni nguwa zvinoreketa nazvo, zveshe izvi zviro zvinoshamisa asi zvatooyo, ngatirumbe tiende kuzvibhehleya todetserwa madhokodheya nanamukoti akatimirira.

Michini mitsva, michini yechirungu yauya. Imweni yakaite midoko inosungirwe muchiuno, imweni inosungirwe munyara, imweni inosungirirwe pahuma. Yeshe inoreketa, ina mareketere ayo. Donzvo riri rekuti kunyaradze zviyayiyo zvinenge zviri munyama, yokasire kuzviona wokasire kubako...

Michini yechiyungu yemadhokodheya imweni inoiswe paditi yeiteerere zvirimukati imweni unondobata munyara imweniwo inoshande zvimweni zvatisingakoni kureketa ngemazwi ngatiende kuzvibhedhlera kwedu nekumakiriniki todetserwa ngemichiniyo inoite kuti.

Eya amunawe hwakaite kunga hundege hudodori asi hunohambe muchadenga nguwa inhani haumati pashi hunoite kukandire mitombo ,hweikandire mitombo pamakirinika nepazvibhehlera zvichiashirwa ngeanhu anonga aripashipo hotoenda hotopetuka kwahunonga hwabva.

itombo yedu yechindau inokone kuuya ari mashakani eguku remene ,unokone kuuya uri muderya , unokone kuuya ari maembe, dziri ndungunda kana matamba ekundoti munhu unorya otorapika pane zveshe zvinenge zvichimunetsa.

Mitombo yechizvino-zvino haiperi mitombo yechizvino-zvino inorapa zvemene-mene ngatirumbe tiende totenga iriyo dzimbatso dzinotengese mitombo tisatwa ngekuti yayo inotengeka inohanirika.

Imweni mitombo yedu yechindau inokona kunga ari mashakani anotosukutwa kudzinge nhunga, adzinge utunga hunouya hweitiruma nguwa dzemadeekoni. Imweni mitombo yedu yechianhu yakatinakira, ngekuti inodzinge mamhepo nezvimweni zvakadaro zvingadai zveitishaishire upenyu hwedu.

Pamitombo yedu yechindau hapana chinonyanye kunesa unokone kundotore badza Rako wotopinde mumunda wondotse chifumuro chinonga chiri apo pachitsanza wotsa woise mumutani wako wohamba wopetuke pana mbuya woti ndauya nacho mbuya ,mbuya unokutorere chifumuro oti chitsenge humakwati uhwu wototsenga worya pasina muduso wawabvisa.

Mahombo mitombo yechindau bhinzi nemashakani adzo zvese zvinoryiwa zveidetsere utano hwedu magogoya anoryiwa ,zvihenge zvinoryiwa ,zveshe zvirozvo nemifarinya nemijumbuya zviro zvinoite kuti utano hwedu hupetuke pandau.

Mitombo yedu yechindau yakabaanaka yaemho chinondodiwa kuende koobvunza asharuka nana mbuya nana atete anoziye mitombo iyi wotofunda apana mare yaunodusa chako kundoziya wotsukuta worhya wotodai watopona zvirinyore yaambho.

Mitombo yedu yechindau imweni inoti mupangara, potanzou, musekesa, mutondo, muunze, nezvimweni zvakadaro. Angave mashakani acho, ingave midzi, ingave nzinde, zvese zvinotorwa dzimweni nguwa zveivhenganiswa. Zvinotidetsera kudzivirire zviyayo zvingadai zvechidzimba munyama dzedu.

Mitombo yedu yechindau ainesi indode kuenda mumakanyi mwedumo wotobvunza asharuka nembuya dzirimo kuti uyu shango iri rinodini. zvandofanana nekutora shango kana warumwa nemago wotsukutirapo. Marwadzo eshe anotoenda wondopiwe ruzivo nasharukwa zvatopera pasina.

Mitombo yedu yechindau atimboirashi yambo ngatipinde mushango yeitora mitombo yedu yechipangara teishandisa tootora teitsa tootora chifumiro teishandisa tootora gavakava teishandisa tootora mupfuta teishandisa teiisa pakati poemazino eirwadza zveshe izvi zvinotidetsera pasina

Mitombo yedu yechindau aisindori mitombo inowawa kana kuti inotyisa kuona madziso mizhinji miriwo yetinotochekerere mupoto kwakutobika, kwakutoite muto kwakutoseya ngesadza, chiro chinoryiwa chichiake utano yemwiri yedu nguwa dzeshe.

Mitombo yedu yechindau yakatinakira pakurywa ari mashakani , yakatinakira pakupe zvipfuyo zvedu , yakatinakira pakurapa zviyayo zvinopande mwiri yedu. Mitombo yechindau yakatinakira kunyangwe kuitengesa kune dzimweni nyika .

Mitombo yedu yechianhu ,mitombo yedu yechindau, imweni unondoise mumvura inopisha wotomwe muto wacho unobude mumashakani zvinonga zvato hamba, imweni hako ungatse nzinde ,imweni ungarye mashakani akadaro zvinondosiyana nekuti denda rako rakamira sei. Tinobonga yaamho.

Mitombo yedu yechindau inonyatsozikanwa naasharukwa nanatete nanambuya arimo mumakanyi medumo hambai tovabvunza kuti muturu uri pari kuti mupota nzou uri pari tidudzirei tifundisei tikone kuzvishandisa

Teu kana kuti gavakaka mutombo wakabaanaka yaamho inorape zvipfuwo zveshe neantu mumakanyi nemumabuya mwatakagara kundodai wotodzora ,kundodai dzimweni guwa womwa wogadzirise mundani womhoryoka.

Mitombo yedu yeChindau, inobvemwo mumashakanimwo. Anokone kunge ari mashakani egusha, anokone kunge ari mashakani emugwavha, anokone kunge ari mashakani emumango. Zveshe zvinobve mumashakanimwo, zvinodetsere utano hwedu, nemwiiri yedu kuti ipetuke pandau.

Igwinyiso remene kuti mitombo yedu yechindau inouya nenzira dzakati wandei wandei muntu unokone kukandire mhurapwa mumutikiti wotobika worya, muntu unokone kuomesa mashakani ,unokone kukuya, unokone kuanyika mumvura kwakutomwa muto ,, zveshe izvi zvinodetsera pazvitenda zvingadai zveinesa mumwiiri mwedu.

Mitombo yedu yechindau yayishanda hee, pakurapa nyaya dzakaita senyoka dzingaruma anhu ,mitombo iyoyo yayishanda zvemene. Ndokurudzira anhu kuti aende mumabuya umwu beyibvunza vasharukwa kuti apiwe ruzivo rwekushandise mitombo yedu yechindau.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka yamho inooneke muminda inooneke mumashango inooneka peshe peshe ngatiishandise ngatiisime kuti irambe yeienderera mberi inhaka yedu inhaka yemadzibaba .

Teu mutombo watinoshandisa mumakanyi kurape zvironda nezvimweni zvirwere zvingadai zveitishanyira. Tinoshandisahe kurape nehuku dzedu nemombe, tinobonga yaamho.